Noba la laŋtaa ka talakpoŋbɛrɛ ane rɔbabɛrɛ a biŋ ba nigepoɔ ka gyɛɛrekara miŋ be a laare sɔgɔpoɔg lɔɔre kaŋa naŋ e taŋke be la ba puoriŋ kyɛ ka a pɔgeba nyɛ ba mine seɛ wagyɛre ba nyaa zu pɔgebɛroŋ kaŋa are kyaare rɔba ziɛ o tasoba kaŋa naŋ vuuni o eŋa

Pɔgebɔ mine naŋ laŋtaa ka ba kaŋa a taa daworo ngmɛ daga kyɛ ka ba kyɛlɛɛ meŋ taa peepa bilii a teɛ teɛ a nobɔ ŋa mine teɛ la ba nuure ne a peepa bilii kyɛ ka ba mine a meŋ pɛgle a karetaare a de teɛ teɛ ne ba nyaa eŋɛ.

Daleŋpoɔ kaŋa poɔ wɛdonne naŋ are, laŋɛ taa, a wɛdoone ŋa mine waa la gbenni ka mine waa wɔɔre ka mine meŋ waa wɛnii, lɔɔre kaŋa meŋ be la a wɛdonne ŋa puori ka tiire mine naŋ sɔɔ a yi be lɔre lombori eŋɛ.

Pɔgɔsarbilii na laŋ taa banaare. Ka ba bayi a su bon piɛle. Ka kanga meŋ su bon kyolakyola kyɛ ka kanga meŋ su bon sɔglaa tɔma. pɔgɔbilii na zaa taa la gama a te te a ponne ba nuure ba gbɛ bɛrɛ eŋe

Noba naŋ zeŋ karendie poɔ, a noba ŋa kpoŋ zie zaa waa la bibiiri ka dozie kaŋa a be ba kpakyaŋ, a dɔɔ kaŋa meŋ su la kpare zie a gaati are a deŋdɔre eŋe a kaara a biiri kyɛ ka dankyini sɔglaa sɛgere na be o eŋe a be a Noba naŋ zeŋ puoriŋ

Lɔɛ la ngmore lɔɛ na naŋ ngmore waa la lɔzeɛ a ne lɔpilaa lɔpilaa ne lɔsoglaa yi be a lɔpilaa naŋ ngmore nengeŋ ka noba mine naŋ zɔɔ moto are lɔpilaa nengeŋ kyɛ ka kaŋa meŋ su bonpeɛɛle.

Nuba naŋ laŋ taa ka polisire naŋ su boŋ sɔglɔ ane kpoli sɔglɔ a ŋmaa gyili dɔɔ kanga na su kpare pulaa tɔgma a eŋ niminyaane nyaa eŋe. A nuba na mene e la zu kpala dɛmɛ. Ka ba mene su kpare duore. Kyɛ ka kanga ka ba mene meŋ su boŋ sɔglɔ

A noba mine naŋ te are yagekpolo poɔ a puoru a noba ŋa poɔ ba mine su la bompeɛle vɔgle zupile peɛle kyɛ ka ba ba mine su bonsɔglɔ are ka ba gyɔŋ ba nuuri a kyaare a yagekpolo.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

Pɔgeba mine naŋ toɔ tewoma seŋ aŋkaa naŋ gyɔŋ tutaa a noba ŋa a kaŋa mare la bie ka pɔge kaŋa meŋ are peɛle pɛlee ka ba are kyaare taa a kyɛ ka loori be a noba ŋa niŋe.

Pɔge naŋ zeŋ ne tewɔma naŋ duori duori, a tewɔma ama mineŋ la; Aŋkaa, mangori, toose, bɔɔdeɛ, waari ane baŋkye, a pɔge ŋa le maale la o zu, kyɛ su kpare sɔglaa, a zeŋ a nyɔge a mango kaŋa ane o nuduloŋ, kyɛ de o gɔɔ meŋ a ti ne amine zeŋ ne.

Nuba na zeŋ gyamaa zaa a kaara eŋfuoni daga. A , a dakoɔre na a nuba na naŋ zeŋ ne, eɛ dakoɔ sɔglɔ tɔŋma. Ka a die poʊ a meŋ e zi-zie tɔŋma. Ka a nuba a zeŋ kaara a eŋfuoni daga

Sori mine naŋ lantaa, ka pɔgesare bayi a be ba taaba niŋe, a le wagyɛre ba nyaa zure, kyɛ sɛ lɛbɛ kɔkɔre, ba nuuri, ane ba gbɛɛ eŋɛ, ba la toŋ la a lɛbɛɛ mine meŋ ba zure poɔ, a biŋnɛ kogri, a pɔgesare mine zɛle la ba gbɛɛ ka ba taaba are paa kaara.

Pɔgegyamaa mine naŋ are, ka Zuma ane ɔrebberi a be ba niŋe a pɔge ŋa kaŋa nyɔge la Zuma ane ɔrebberi taa kyɛ kaa ba kyɛlɛ na are leri ba nuuri kaara ba su la kparepɛɛle, kparezeɛre, a leŋ zutarre ba zuriŋ.

Kuori zie la ka niŋpeɛli a langtaa ba gyamaa zaa su la kparisɔglo ka bonyeni a su kparizeɛ bonyeni meŋ su kparipilaa kyɛ ka ba kaŋa gbi dumo ba nigeŋ ka daga be o pooriŋ

Noba mine naŋ lantaa ba taa la kareta zēēre boŋ peɛli ane boŋ dɔre a ŋmeɛrɛ ba posãã kpɛlle a wullo ba posãã naŋ seŋ lɛ ,a noba ŋa kpoŋ zie zaa vɔŋli zupil zēēre ka kaŋa vɔŋli zupil sɔŋlaa ka ba mine su boŋ sɔŋlɔ kyɛ ka kaŋa su boŋ dɔre.

Dɔɔ naŋ ziŋ ne laare gyamaa gyamaa ka soolaapɛnɛl a be o lambori eŋeŋ ka waayɛ ye a soolaapɛnɛl eŋa te gaa gbɛɛ eŋa o naŋ ziŋ ne kompeuta ,a dɔɔ paŋ su la boŋ sɔglɔ kyɛ kyuli kaara a kompeuta.

Peturosɛl kaŋa ba naŋ boɔlɔ peturo endɛseke poɔ la ka lɔɛ, gbɛɛ deme ane motorri a be. Gbɛɛ deme e la noba banuu, pɔgeba bayi ane biiri bata naŋ are kaara a sor poɔ kyɛ ka lɔɔr a are tori ba. Neɛkaŋa kpɛ zɔŋ la moto a be a feele seteesin poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ zɔŋ be a sor poɔ. A feele seteesin ba penti la a niŋe buluu.

Nobɔ mine naŋ su bon bluu tuŋ nutoore peɛɛle a kyɛ kaa kaŋa hɔɔle zupil zeɛ meɛɛrɛ la zie a noba ŋa birikirre e la zeere ko are a sɛterrɛ kaa kaŋa meŋ yi te are o niŋeŋ a meŋ kaara o meŋ deme.

Doɔ ne o biire na wulo nomu bondidi dieŋ. A bie kang ŋmaa la boroboro a suuro a saa na eŋ nimikyaane. A bie na zukuomo e la yaga. Kyɛ ka kanga zaa niŋe, ka pilate ane foke ane yɔkolaa a maŋ be a pilate poʊ ba bondire poʊ.

Policeri nang su bonsɔglo a tung foɔle nuba mene bayi nang su bong sɔglo kye seɛ truza zeɛ ne kpare pelaa kye ka kang meng su bonziire ɔ zaa ɔ na nang seɛ truza zeɛ ne kpare pɛlaa piɛrɛ la a zeɛ kye ka ba wou kuri a mgaa guori ne a zeɛ.

Noba mine bata naŋ lantaa a noba ŋa poɔ a kaŋa bare la o zu kɔma kaa e kyiŋkeriŋ lɛ ko o te zeŋ kóɔ ane ŋmane kpoŋ a wa kyire ennɛ o tasoba zuriŋ kyɛ ka yie mine be a ba puoriŋ a yie mine e la moɔ yie ba naŋ pilli a noba ŋa lambori era ka ŋman kpoŋi a biŋ a pare duge zu kyɛ ka felaaware meŋ be a noba ŋa lambori eŋa a kaŋa pɔge la o niŋe kyɛ de o nu

Noba la are tigitaa yaga zaa kyɛ ka ba sɛge marezie kaŋ ka ''joy news''.A noba mine su la bon peɛle kyɛ ka bamine meŋ su dagakpar. Bamine meŋ su la bon sɔglɔ. A noba mine meŋ eŋla nyoboowuure.

Pɔgɔ na zɔŋ kuwure ka biire bayi a be a kuwure na zuŋ. A pɔgɔ le la daare a kuwure na zu kyɛ tuo kɛntɛ ane boma. A biire na kanga zeŋ la a baagi a kuwure roba poɔ na e zie. Kyɛ ka a bie kanga zeŋ a gbore zu

Noba la maala mansine ka bibiiri wa zeŋ kaara a dɔɔ seɛ la kaakii trɔza a su kparizeɛ toŋma a biŋ kolee o niŋeŋ kaa bie kaŋa guri o gbɛɛ kyɛ do ziŋ kyɛ ka neŋkpoŋ kaŋa yi are a biiri a puoriŋ kaara ba.

Noba mine na are a kyɔŋ lae fuolii a noba ŋa mine su la kpar sɔgelɔ kpar peɛle zupile zeere zupile sɔgelɔ are a kyɔŋ a lae ŋa poɔ noba ŋa poŋ la a lae ziiri ata

Kogi tol-tol mine naŋ be zie kaŋ poͻ, ka noba a yԑ zeŋ zeŋ ne a kyaare teebolͻ. Noba ŋa mine nyuuro la boma. Ka ba mine su kpare-sͻgelͻ ka ba mine meŋ su kpare-peԑle. A noba ŋa yԑ la bͻgere bͻgere, ka ba mine meŋ zeŋ ba yoŋ.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

Noba mine naŋ are laŋɛ taa ka polsiri naŋ eŋ nyobor toori a be ba lambori eŋɛ, lɔɔ peɛle mine meŋ are kyɔŋɛ la be ba lambori eŋ, kyɛ ka a noba kaŋa a teɛ o nu pɔge kaŋa naŋ be a noba ŋa poɔ su la bon zɛre ka polsiri a su bon sɔglɔ kyɛ eŋ wɔkyi kyɛ ponne tangaraa.

Dɔɔ ane pɔɔ ane bibiiri ka dɔɔ ŋa e la zukpala sobɔ kyɛ kaa pɔɔ taa Zukɔɔloŋ gyamaa kaa e yaga sɔlaa a bie kaŋa zeŋ la a dɔɔ ane a pɔɔ kpakyagaŋ kyɛ kaa kaŋa meŋ yi zeŋ a pɔɔ lambore eŋɛ a dɔɔ ŋa seɛ la gyeen a su kpare bluu a eŋ kaa pɔɔ su la bonpeɛɛle kyɛ kaa bie kaŋa meŋ su gyeen kyɛ su kpare pilaa.

Enfoomo ba naŋ mɛ ka a kyɔŋ a peɛlɛ èèlɛ, ka ba ye gaa te mɛ a kaŋa ka dɔɔ teɛ o nu yi tol kaŋa mine.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

Noba mine naŋ laŋ taa ka bibile su siŋgyilɛɛti pelaa a be ba poɔ, a bibile na puori pɔge kaŋa be la be a nyoŋ a bie taa, kyɛ ka ba mine are ba niŋe a ŋmaara ba photo a machine ba naŋ taa gbeɛ e la peɛle ka niɛ naŋ ŋmaara a photo leŋ pɛŋziɛ o zuŋ ka pɔge su bonsu kpare ziɛ be a bie puori.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

Noba la laŋe taa a erɛ vootin, a noba ŋa mine erɛ la ba vootin a derɛ lɔɔra eŋ ne a daga poɔ,a noba niŋe vootin zie ba naŋ maale be la ba niŋɛ ka a daga a meŋ be a ba niŋe, kyɛ a noba ŋa kaŋa vooti baare la a de a o karataa gerɛ ko lɔɔ eŋ a daga poɔ.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

Pɛmɛ mine ba naŋ ba polo a de leŋe leŋe a mare, a pɛmɛ ŋa wullo la a teŋ teŋ naŋ wullo a tendaa waaloŋ, ka nasaalaa maŋ yeli ka flag. A pɛmɛ ŋa mine waa la kavaare, ka mine waa bonsɔglɔɔ, bonzeɛre, bondɔɔre, kaa mine meŋ waa bon green.

Noba mine naŋ ziŋ fɔŋɔfɔŋɔ kyɛ ka bayi a are ba niŋeŋ, a noba na niŋeŋ neɛkaŋa meŋ niŋ tɔl yi ziŋ la ba niŋeŋ ka US filag a be o niŋeŋ kyɛ a noba nyɛ ziŋ zie waa nyɛ zeɛ tɔgmo ka piipa peɛli a pare tabulɔ zuri ka ba mine su kparre peɛli ane kooturi.

Bogrre zeere mine naŋ be die poɔ kogre ŋa lombore eŋɛŋ flaawa bee be la a be kaa die daŋkyini eŋɛŋ ka enfuone daga a meŋ mare ka ba maale bonkaŋa naasaalaa na ma yelka worddrope ka gama a sɛgre sɛgre o poɔ.

Nɛɛsere naŋ zeŋ pɔgeboɔ meŋ zeŋ ba poɔŋ a nɛɛsere na kaŋa kaara la kompeta poɔ kyɛ taa feeloo mansin karataare ne gama gyamaa pare a tabol zu noba na kaŋa su la kparoo naŋ e gerene kyɛ ka a pɔgepoɔ ne a nɛɛse kaŋa na su bompeɛle.

Sakubiiri naŋ are ŋmaa maŋguoraa a ŋmeɛrɛ ampe bayi ŋmeɛrɛ la a ampe kyɛ ka ba kyɛllee a are moɔ poɔ de ba nuure a tuŋ tuŋ ba kɔre poɔ a kaara a biiri ŋa mine e la wogi kyɛ ka kaŋa e ŋmaa kyɛ ka kaŋa su kpar pelaa vɔgele a sakuuri na kaŋ zu die kaŋa a sakuuri yi te be la a biiri ŋa puoriŋ ka lɔɛ ayi yi te pake

Noba la tuo bomma kpɛ be ne mɔsugɔŋ noba ŋa mine pɛgle la bonganne te naŋ boɔlɔ matirɛserre ka ba mine mare baagyirre ba bonsuure meŋ waa la sɔglɔ ka mine waa pɛɛle ka mine meŋ waa green kyɛ ka ba mine a vɔgle zupil yeni a moɔ poɔ.

Vũũ la di ziekaŋa naŋ sãã lͻԑ ane yie, kyԑ kaa zuuri naŋ uuro lambori kaŋa. Sambͻͻte pelaa meŋ be la a zie kaŋa. Faya sԑԑvis lͻͻre a are a sori poͻ kyԑ kaa noba a ŋmaa yi are a sori gaŋene a kaara zie naŋ le.

Nobɔ mine naŋ zeŋ kaa kaŋa zeŋ dakog gyongyoliŋgyo zu kyɛ kaa kaŋa a zeŋ teŋɛ a onɔŋ naŋ zeŋaa dakog gyongyoliŋgyo zu te la o tasobɔ na naŋ bee aa teŋɛ a weɛɛrɛ o zu.

Nuba mene bayi la langtaa ka kanga fara ɔ tɔ suba zu a nuba nga de la bun na te nang boɔlo electricity a fara ne a ɔ tɔsoba na zu a ɔngna nang fara a ɔ tɔsoba na zu vɔgli la zupili pɛlaa ka fan be ba poɔring kye ka ba draw foto kang nang do be ba zusogɔ kaa suba e rastaman.

Noba mine naŋ are lantaa a di mansene nyabaŋnyabaŋ kaŋ naŋ biŋ pare kyɛ a noba ŋa mine su la kpar peɛle ka mine meŋ su kpar zeere ka ba mine su kpar sɔgelɔ kyɛ ka ba are ka ba mine go mine meŋ dɔɔ ka ba de a Nansen ŋa are ne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

Pɔgbilii mine la su boŋgmaara kyɛ are kyaare taa. Noore be la a pɔgbilii kpakyaga pʋɔ kyɛ ka ɔrɔba biŋ. Miri kaŋ meŋ leŋla a ba laŋboreŋ siŋ ka boŋsuure yagle o pʋɔ. A pɔglee kaŋ de la o nuure zaa ayi teɛ ne o seɛ kyɛ ka kaŋ meŋ de o nu nyog ne miri kaayaa naŋ leŋ yagle kyɛ de o nu teɛ o seɛ. Ba wuula ba zuree.

Polisiri naŋ vɔgele kpogele sɔgelɔ a ŋmaa gyole dɔɔ kaŋa naŋ su kpar pelaa a zeŋ a kyɛ seɛ toraza sɔgelaa a dɔɔ naŋ niŋeŋ a kaŋa be be a eŋ nyɔboo tooraa a su apɛdaa on a la kaa dagara naŋ yeli ka afuro a are ne polisiri ŋa kpagyaŋaŋ

Nuba mene nang lang taa a arẽ ka bie kanga taa gang gari nang waa zie kye ka ba wuo ne gang pelaa bie nga engna noɔte dɔri a su kpare pelaa kye ka ɔ taaba a be ɔ poɔring a arẽ.

Pɔgeba mine naŋ laŋe taa a are, a pɔgeba ŋa mine tuo la boma ka ba mine vɔgeli zupile kyɛ ka ba mine mare biiri a pɔgeba ŋa mine su la kparre pɛɛle ka ba mine su bonzeɛre kyɛ ka ba mine meŋ ponne baagere ba lambori eŋɛ.

Nobɔ mine naŋ be die poɔ ka bata a sukooturi kyɛ bonyeni a su kparre pilaa ,a onɔŋ naŋ su a kparre pilaa de la karetaare teɛ dɔgli kaŋna naŋ are de o nu teɛ tɔgli sazu kyɛ ka kaŋa naŋ su bonpeɛli a yi are lire o puori a eŋ taayɛ a kaara ba.

Ninpɛɛle mene nang lang taa pɔgba bayi ni dɔba bata doɔ bunyeni dɔɔ la poɔ bunyeni meng dɔɔ kye ka doɔ bunyeni a zeng gberɛɛ wheel puo doɔ bunyeni meng arẽ kye ka poɔ bunyeni meng arẽ kye ka a nuba bayi na mang dɔɔ kaa ɔna zengaã whell pou nyuge la ba karataa a kaara buma.

Biire naŋ laŋtaa a wullo ba nommo naŋ seŋ lɛ a biire ŋa Kpoŋ zie zaa laara la ba mine su la kpare zeere, kpare sɔglɔ, kpare peɛɛli ka kaŋa naŋ be ba niŋeŋ a lie a kaara neŋ pilaa kaŋ ne a bie kaŋ naŋ la kyɛ ka ba kyɛl na naŋ be ba puoriŋ meŋ are.

Pɔge naŋ are die poɔ a taa taŋgare miri a dɛle bondimaale zie ba naŋ penti giriiŋ. A die poɔ, boma gyamaa gyamaa bebe la, kaŋa la belɛnda, ka vũũ daga meŋ be o puoriŋ a mare a daŋkyini eŋɛ kyɛ ka o are a neɛrɛ a taŋgaraa.

Noba mine naŋ taa wire a deɛnɛ ne a noba meŋ waa la nobo banaare bipɔgebɔ bata dɔɔ bonyeni bipɔɔbo bayi zɔɔ la a wire kyɛ kaa bidɔɔ be a wire lambore eŋaŋ pɔɔlee bonye meŋ be a wire puoriŋ a ba naŋ be a wire zu kaŋa su la bonzeere ka kaŋ su kparepilaa aneŋ gondo bluu ka bidɔɔ meŋ su kparepilaa ane tɔntɔle sɔglaa.

Nuba la arẽ a langtaa a su koɔti sɔglo ani kpare peɛle karitaare nang bing bameni nang zeng ninge puo kye ka tabol a be banna nang zeng ninge meng a nuba nga kanga teɛ la ɔ nu a tɔ ne ɔ tɔsoba kanga zu kaa taaba menne a leɛ arẽ kaara.

Dakoɔre na biŋ die kanga poʊ a suma yaga zaa. A dakoɔre ŋa wa taa la waalu ayi. Pɛn piɛle dakoɔre ane pɛn sɔglɔ dakoɔre. A dakoɔre kpakyagaŋ, tabul kanga na suma zaa be la a kpakyagaŋ. Ka baaskɛt a pare a zu. Kyɛ ka bɔkɛti ane koɔ meŋ biŋ a dakoɔ pulaa ne kanga lambɔre eŋɛŋ. Ka baagireva pare a dakoɔ pulaa na zu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

Noba mine naŋ lantaa a are a noba ŋa poɔŋ pɔge kaŋa seɛ la toraza zeɛ a su kpar sɔgelaa ka dɔɔ su bompeɛle ne zupile pelaakyɛ taa gilaa pɔsaraa kaŋa naŋ be a ba poɔŋ seɛ la kɔmbɔnne pore boma ba na naŋ boɔle ka kɛnteŋeŋ a tuŋ lɛɛbɛ o nuŋ kɔkɔreŋ o gbɛɛŋ ane o zu kyɛ ka pɔge kaŋ mine are a pɔsaraa puoriŋ aeŋ seɛ toraaza naŋ e pelaa ane lae zeere kyuoma kyuoma

Pɔg naŋ zeŋ a laara a su kparoo naŋ somɔ ne waaloŋ tɛɛtɛɛ pɔɔ ŋa zeŋ la a lie o puore ko tewɔmɔ gyamaa naŋ sugle sugle taa ka mine la aborebɛ, kommie, aŋkaa, mongorre, nyaadoɔ ane sɛremaanee.

Noba mine naŋ lantaa ka ba mine a su vooti deme kparre. Pɔge kaŋa be la a noba ŋa niŋe a su kparre zeɛ, kyɛ f leŋ o zu talaa, ka ba maale daga a biŋ ka noba zuli a be a erɛ vootin.

Kue dakogi sɔgelɔ ba naŋ eŋ kuseme a eŋ a soma zaa ka taabol kyongoro a be a dakogiro ŋa kpagyaŋaŋ a due poɔ ba mare mare la enfuomo ata a dakogiro naŋ be puoriŋ kyɛ ka ferigi meŋ be a dakogiro naŋ be puoriŋ boŋkaŋa pare la a taabol gama zu

Nobɔ mine naŋ su bon bluu tuŋ toore peɛɛle kyɛ kaa kaŋa hɔɔle zupil zeɛ mɛɛrɛ la zie a nobɔ ŋa a birikirre e la zeere ko are a sɛterrɛ kyɛ kaa kaŋa meŋ yi te are o niŋeŋ a meŋ kaara o meŋ deme.

Pɔge na are a seɛ wagye su kpar nu ŋmaara a le zutara o zuriŋ pɛgele na kóɔ poɔ boma kaa kaŋ la zonnee ane kolnyɛnnoo a pɔge ŋa are kaara la a kolnyɛnnoo kyɛ kaara kyɛ ponne a zaa a are ne

Bibiire na laŋtaa a wono nuo ane komputa. A biire ŋa eŋne numa la ka lɛ vɛŋ ka ba nyire ba nyimɛ ane laare. Kyɛ ka kanga ponne a komouta are ne ka ba kyɛlɛ ne zaa paaŋ kaara. Ka nekpong kanga pɛgle bie a yi are ba pooreŋ.